Omutunzi w'ekyalaani ng'ali mu kupima olugoye n'olukoba okufuna ebipimo.

Abantu bali ku nnyanja mu maato ag'enjawulo naye n'ejjengo kweriri mu nnyanja.

Nnakazadde w'eggwanga aweese omuto ku mugongo atambula agenda mu mirimu gye ye ng'omuto naye ku mugongo kw'ali anyumirwa.

Akayumba awakyamirwa nga kali wano kagguddwa konna konna.

Bino bibala. Mulimu kkaloti, mulimu kaamulali, mulimu ccukkamba n'ebirala bingi.

Empologoma mu ttale ng'etunuulidde engabi egyetegereza, n'engabi eyimiridde ng'etidde.

Omulenzi omuto mbulakalevu nga yenna musanyufu okkamala, haa yasala akaviiri akaamunyumira okkamala yenna wa katakketakke, ayambadde essaati ya bukuubo yenna awuliriza ennyimba ennyuvu ezimuwoomedde okkamala. Awulira obulamu yenna yeeyagala.

Omukyala ono ayimiridde ku mudaala gw'ebibala. Kale bambi munyirivu okkamala. Ndabako wootameroni, ndabako ennaanansi ebinyirivu okkamala, wabula birungi!

Ebire, amazzi, omusana gulaga nga gwaka, ebbali waliyo olusozi olunene, n'enjuba yeememula.

Omukyala ali mu nnimiro n'omwana ow'obulenzi. Omukyala anywa ku mazzi mu kidomola mu kidomola ekya kyenvu.

Omuto atunda nnyaanya mu kibbo, musanyufu afunyeeyo n'essente enkumi bbiri.

Omwami ne musaayimuto bali ku nnyanja bonna bagasimbaganye ndowooza beewuunya kunyumirwa balabika bava kuwungula obwato obwo bwe bakutte mu ngalo. Buli omu abuuza munne nti ondabye?

Oluguudo luno lwa koolaasi, baaluyooyoota wabula, nga lulabika bulungi! Lwonna lunyirivu, lwegombesa kale okuvugirako emmotoka yo. Hoo! Lwanyirira ne baluyooyoota okkamala; wabula lunyirivu.

Enjuki egenda ku kimuli anti yo yeezira kulaba kimuli, nga yo erumbisa. Buli lw'eraba awali ekimuli ekirungi nga yo egoba, yiino eru yiino e yiino egenda ku kimuli.

Ndabawo wano bbendera ez'ensi ez'enjawulo nga ziyina langi ez'enjawulo; langi eya kiragala, langi eya kyenvu, langi eya bbululu, langi enzirugavu. Ndabamu n'eya Uganda eyina langi emmyufu eya yero ne bbulaaka. Wabula zonna ziri wano mpitirivu, zirabika bulungi.

Omukyala ono wuuno ku mudaala gwe mu katale. Yenna ateeseteese ebibala ebinyirira okkamala. Mulimu wootameroni, ennyaanya, amenvu, ennaanansi n'ebirala bingi ddala.

Mmotoka y'abalambuzi yiino. Egenda okulambula ku zimu ku nsolo ezibeera mu ttale. Awo ku bbali nnengerawo entugga eyimiridde ku mabbali n'abalambuzi bavuga emmotoka yaabwe bagenda.

Ettale nga mulimu ekiswa, emiti egy'enjwulo ng'omulamula, mulimu n'ebitooke.

Omuzannyi w'ensero hee Abaganda bagamba nti obulema si buteesobola. Naye omulaba, era waakiri bamukuluggusa ku kagaali abeeko kye yeekolera n'okunyumirwa.

Enkoofiira z'Abayisiraamu, bannange nnyirivu! Zirabika bulungi, wabula eyazi eyazi eyazitunga, yaziwunda okkamala, kuba nnungi.

Gano masiro, wabweru waliwo oluggya olugazi ddala nga n'emabbali waliyo emiti

Omuntu ono atudde n'asirika bwe ccee, atunudde nkaliriza kyonna ky'atunuulidde, ne by'alowooza Mukama y'amanyi.

Ono omwami ali ku lyato, ayambadde ssaati emmyufu, ataddeko n'enkoofiira ku mutwe. Asudde eddobo ali mu kuvuba kyennyanja.

Akatale awatundirwa ebintu eby'enjawulo, amabaafu, engoye, mulimu n'abantu ab'enjawulo abasaabaza abasaabaze.

Omwana ali mu kusamba akapiira era n'omusana gwaka bwe ppereketya.